Ame aɖewo le nuto aɖe me eye eve le eme do awu dzɛ ke nutoa me, etsi xa ɖe doa ɖe me eye etsia me rɔber egbe ɖuɖɔwo xaxa ɖe eme.

Ŋutsu eve kple nyɔnu eve wole ʋe ɖum, eŋuƒolawo le wo megbe. Ŋutsuawo ɖe akɔta hesa avɔ ɖe ali, womedo afɔkpao, nyɔnuawo hã womedo afɔkpao.

Gbeƒaɖela gbeƒã ɖem enudzɔdzɔ eye amewo le ŋgɔ eee…, eƒe nɔnɔmetata ɖem eye eɖewo lé enyalémɔwo ɖe asi le eƒe nyawo lém.

Dɔnɔdzikpɔla lé ɖevi ɖe asi, do awu ʋɛ̃ eye n yɔnu eve bubuwo le emegbe. Ɖeka do awu gbemumu, evelia do awu ʋɛ̃.

Ɖekakpui kple ɖetugbui aɖewo le enyadzɔmɔnu, wo dome amea ɖewo tsɔ enyasenu tsyɔ to ke ɖetugbui ɖeka le nu kom.

Elãwo le tsi noƒe. Sɔveda le wò dome, ekɔ wu ati yi wole emegbe. Ahlɔe hã le wò dome ele Àte zibra hã le wò domo.

Amewo le azɔli zɔm ɖo ta ɖe yameŋudzeƒe, wo dometɔ aɖewo lé woƒe agbawo ɖe asi, eɖewo kplɛe ɖe megbe, eɖewo le agbawo hem le anyigba.

Yevuwo yina ɖe ameɖiƒe. Wotsɔ amekukua ɖee asi. Eye exɔwo leee wole mɔdododzi le zɔzɔm. Exɔwo le wo megbe.

Exɔ me yike wotsɔ azikpuiwo dzra ɖo eye edrɔwo hã le xɔa me, akaɖiti kple akaɖiwo le eŋti.

exɔ ƒe akpata me sike azikpi kple nukpɔmɔ le ye wótsɔ nutatawo dzra exɔ ƒe gliawó ŋu ɖo anyigbã wowɔ anyigbã kple atsi he ɖó lagbale ɖe anyigbã

Dunyagblɔla le nu ƒom le dutoƒo eye amewo do awu vovovowo. Amewo do awu dzẽ kple kuku dzẽ eye ɖewo do awu yii.

Ame aɖewo le dutoƒo eye wole nuŋlɔkpewo ɖe asi. Nuŋɔŋlɔ vovovowo le wo dzi. Eɖewo le wo dzi. Eɖewo le ʋie eye wotsɔ enu dzi kple enu yibɔ kɔ ŋlɔ nu ɖe edzi. Eɖewo hã le blu eye wotsɔ enu ʋi kple enu dzi tsɔ ŋlɔ nu ɖe wo dzi.

Amewo ɖo fli eye wotsɔ enu tsɔ ŋɔti kple nu tsɔ emo eye ame aɖewo nɔ anyi ɖe klodzi, ɖewo ɖo asi klo.

Amewo le gakpɔ me eye wo dzikpɔlawo le wo ŋitsi. Woa dome ame ɖeka le gakpɔa godo hele nu kplɔm kea me ɖeka hã le kpoa me edo awu aŋtsiɖiɖi.

Ame aɖewo le etakpekpe le xɔ me, nukpɔmɔwo le exɔa ƒe gliawo nu eye amea ɖe le wo ŋgɔ, ameawo katã nɔ anyi ɖe azikpui dzi le ɖoɖonu eye woƒe bagi le axadzi na wo.

Ehadzila aɖe do kotu le ha dzim eye kasaŋkuƒola aɖe hã le kasaŋku ƒom eye ame eve le megbe e.. dzita ƒom.

Amewo nɔ anyi ɖe efli me le dɔnɔkŋndzi eye dɔnɔdzikpɔlawo le wo gbɔ kpɔm, nyɔnu ɖeka lé evi ɖe asi eye wole atike gem ɖe nume nɛ.

Nudzadzrawo yiwo ke nye aƒeme nuzazawo le exɔ me ke tomatosi kpakple miniki kple adzale wo hã le exɔa me. Ekplɔ aɖewo le wo nɔewo dzi le exɔa me kple agbalegowo.

Ame aɖewo le eʋu ta me eye nɔnɔme tata, ame ƒe nɔnɔme tata le eʋua dzi ke ame bubuwo hã le eʋua tame hele akɔdalawo ƒe nɔnɔmewo ɖe asi

Wòdzra exɔ ƒe akpate me ɖo kple zikpui vovovowo eye edrɔ̃le exɔa ƒe emia me. Nuɖuɖu yike le enu nono me le kplɔa dzi.

Efia ɖe le sɔ dzi eye ame le eƒe axadzi lé akpoxɔnu kple antsrɔ ɖe asi nɛ. Ke ame eve bubu le eƒe ŋgɔ, lé kpɔ̃ kple antsrɔe ɖe asi.

Amewo le emɔ zɔm le dzogbe nyigba dzi wonɔ anyi ɖe ekposɔ dzi ke ame etɔ̃ woya wole woƒe kposɔ ƒe ka hele zɔzɔm, alilikpo le nɔnɔmetata megbe.

Yevu aɖe le eƒe fiase ŋgɔ eye wòdo evuvɔmewu, atikutsetse vovovowo le fiasea me eye woɖe ekplɔ aɖe ɖe go heda atikutsetse ɖewo ɖe edzi.

Amewo le dɔ wɔm le du gaze ŋu eye atiwo le du gazea megbe, ame ɖeka de atrakpui dzi he eh kalo shishim ɖe egli ŋu.

Amewo le mɔ zɔm tso gbe me. Wolé woƒe agbawo ɖe asi, atiwo le afi si woɖo ta yina eye ame aɖewo tsitre ɖe atiawo te.

Ame aɖe le kplɔ nu le enu ŋlɔm eye kaƒomɔ hã le kplɔa dzi. Agbale eve le kplɔa dzi eye tsinono hã le kplɔa dzi ede gamɔ gaƒoɖokui ɖe asi eye kɔmpita hã le egbɔ.

Nyɔnu aɖe le dɔnɔkɔdzi xɔme etsɔ nu ɖe nu eye dɔnɔdzikpɔla le abui dom ɖe eƒe abɔta. Ame bubu siwo nye dɔnuwo le nyɔnua megbe.